Amewo tɔ ɖe exɔ aɖe ŋu hele ega ɖem le woƒe foni dzi. Ŋutsu wɔme etɔ̃ ele si foto ya me eye nyɔnu hã ame etɔ̃. Ame aɖe bɔbɔnɔ exɔ vi m hele ega ɖem na ameawoe.

Amewo le ekɔdzi eye dɔnɔdzikpɔlawo le ame ɖe kplɔ yi dɔyɔƒe. Woda aya ɖe edzi eye wotsɔ nu bu eƒe nu. Dɔnɔ la mlɔ anyi, emlɔ anyi le abadzi eye dɔnɔkpɔla, dɔnɔdzikpɔla aɖe le etutu.

Ametsitsiwo le enu srɔ̃ le sukuxɔ me, ŋutsu aɖe nye nufiala eye nyɔnu woame ene wobɔbɔ nɔ ekplɔ ŋu, ŋutsu aɖe hã bɔbɔ nɔ ŋgɔgbe le fesre gbɔ.

Wole aŋa wɔ le teƒe sia eye aŋawɔlawo tɔ ɖe aŋaŋu gbegblẽ aɖe gbɔ xele enu kpɔm eye ele ɛ sinɖela la kpɔm

Yevu ɖewo le eŋu me eye ɖeka le eŋu ƒe ŋgɔ, ame susuewo bɔbɔ nɔ eŋua me eye wotɔ eŋu ɖe atiglinyi aɖe gbɔ eye wole ekpɔm.

Etsi le dzadzam le afii eye etsi ɖɔ ɖe teƒe ya, amewo tsɔ sibea hekɔ bu wo dzi be etsi megaka wo o, amea ɖe tɔ ɖe etsi ɖɔɖɔ la me eye amea ɖewo hã sisim le afi ma.

Amewo va ŋɔnudrɔƒe eye ŋɔnudrɔla woame ade ye le enya si gblɔ wole la dzi. Woƒe nuŋlɔla ebɔbɔ nɔ ŋgɔgbe eye fotoɖela hã le foto ɖe ameewɔe.

Dukplɔla le gbe dom na eƒe yomedzelawo eye amewo do asi ɖa be yewoana asii, enaa, ele asi na amea ɖewo, eƒe ŋudzɔlawo le megbe eye…

Edukplɔla aɖe ƒoƒu amewo hele nya aɖe gblɔm na wo. Ameawo bɔbɔnɔ anyi le eƒe ŋgɔ kple eƒe megbe eye wo le eto ɖom wo. Ame aɖewo do awu dzewo eɖewo hã do awu ʋiwo.

Afɔku aɖe dzɔ le teƒe ya, edzo le bibim le exɔ aɖe me eye edzotsilawo va xele edzo tsim. Amewo tɔ ɖe anyi hele edzotsitsia kpɔm.

Ŋutsu kpli nyɔnu aɖewo le dɔwɔƒe le agbalẽ me kpɔm, ŋutsu aɖe hã tɔ ɖe, tɔ ɖe anyi le woƒe megbe ɖaa, nyɔnua mebla ta o, ŋutsu do awu lɔbɔɔ ɖe awu hee dzi.

Ƒome aɖe wòle woƒe agbalẽme he le nuku aɖe ƒam, nyɔnuɔ le na ɖe gblɔ na eviɛ ŋutsuvi, eye eviɛ nyɔnuvi ɖo to he le nya sẽ, ŋutsuɔ la bɔbɔnɔ anyi ɖewo exa.

Amewo le fli me kple nugo vovovowo hele tsikuƒe. Yevu aɖewo le megbe saa eye wotɔ ɖe yevu aɖe xa. Ŋdɔ me ye ŋkeke me ye eye ŋdɔ le ŋuŋum.

Dɔnɔdzikpɔlawo le ŋu ɖe le amewo ƒe lãme hele wodo kpɔ be woakpɔ dɔléle kae ele me. Wole eŋu ɖee le lãme na ɖevi tukui aɖe eye ebɔbɔ nɔ enɔ ƒe ata dzi. Ame bubuwo hã wole fli me le megbe.

Nyɔnu aɖe kple evia nyɔnuvi wole seƒoƒo gble me, nyɔnuɔ lé seƒoƒowo ɖe ɖe asi, eɖɔ kuku kple awu dze, ɖevie kɔ nane kɔ bla ta, eye edo trɔza…

Efi ya hena ŋiŋli le edzi yim le fi, dɔkɔ vovovowo woƒoƒu ɖe afi ya hele edɔ sia wɔm. Amewo tɔ ɖe anyi le teƒe gbadza aɖe dzi hele etsie kpɔm.

Ƒomea, ƒomea aɖewo bɔbɔ nɔ moto dzi, ŋutsuaɔ, ŋutsuɔ bɔbɔ nɔ anyi he hele motoɔ ku. Wo vi nyɔnuvi tuikuitɔ bɔbɔ nɔ ŋutsu la ŋgɔ.

Ame aɖewo wole dzidzɔ kpɔm ɖe woƒe er nunɔla ŋu. Ŋutsu aɖe le dzidzɔ kpɔm eye woke nu me hoo le ayame kpɔm. Wolé aflagawo kple se kpẽwo hele ŋuŋum ɖe ayame.

Wole agbleme ʋuwo he ɖe go, amowo tɔ ɖe eʋuɔwo ŋu hele eʋuɔwo kpɔ, ameɖewo hã wo tsɔ woƒe foni woe le foto ɖe eʋuwo, ŋutsua ɖewo o tɔ ɖe eʋuawo ƒe megbe.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ nɔ atsi ɖe dzi he afɔ le esi eye tedzi le ati kpakpe la hem. Eʋu aɖe hã va le yiyi. Wokɔ avɔ kɔ bu tevia dzi eye eƒe eka hã le eƒe nu.

Sukuviwo le xɔme hele nu srɔ̃m eye bafãvi aɖe bɔbɔ nɔ zikpi aɖe dzi hele sukuxɔla ŋgɔ hele to ɖo nufiala.

Biglawo le exɔ tum le teƒe sia, ame aɖewo le edo aɖe me le exɔa me eye ame aɖewo tsi tre ɖe exɔ tutua tame, tɔkpowo le wo xa eye wolé ehe ɖe asi le nane kpam.

Amewo wa fefe vɔ eye tɔgbe kple mama aɖe wolé asi na ɖekakpui kple ɖetugbui aɖe, ame ɖewo ɖo kuku, ame ɖewo tsitre, ame woame ene wotsitre ɖe megbe le enua ɖe dzi.